Salimbɔɣili ni m-bɔŋɔ nachimba nyɛla ban galisi pam be nimaani ka so ʒi kpalaŋ zuɣu ka yuuni ni na ka so ye liiga dozim ka di gabi buluu ka so jinjam ʒee yino yela liiga sabinli ka so jiin jinjam ka bɛ zaa be di puuni.

Niriba yɛla ba. galisi kpɛ bi yɛla bani gbiri salima ka pi paapu nim n gili luɣuli kam ni bi maɣazini nima ka so jinjam piɛlli n ta kunkukni zuɣu ka so zɛ bɔɣili maa ni ka so jinjam zɛɛ ka yiɛ liiga buluu paiyi nim yɛla dini bɛni ka shɛba gbubi soobuli nima ka shɛba gbiri bini yara maa.

Yili ka bi yɛn ŋmɛ ŋɔ bi niŋla ayoŋrosi n pa di zuɣu ka kuri wɔɣinnli zɛya ka so zɛya ka yiɛ liiga piɛlli ka pili zupiligu yɛlo ka so zɛya ka yiɛ liiga buluu ka pili zupiligu buluu katapila n zɛya ŋɔ tihi yɛla dini bɛ ni maa ni ka kpukpali tii zɛya.

Salo nyɛla ban galisi kpe bɛ kpela ŋarim na ti shee n duri kunkuni bɛ ʒirila bɛ sona ni bɛ bindira ni dal'bihi jiŋlaa nyɛla din taɣi dalibila maa puuni so biɛni o ʒirila adiiku ka gbibi boɣati ka so ye liiga piɛlli ka so mee zaŋ o bin'doo n ʒili durina so be nyaanga o ʒirila o kuriga.

duu n bɔŋɔ kuɣusi nyɛla din ʒɛ duu maa ni sɛnta teebuli nyɛla din ʒɛ duu maa ni ka di nyɛ dibu shee a yi lihi tooni sa kuɣusi ayi nyɛla din ʒɛya ka teebuli ʒɛya ka kɔba baɣa yaɣali ka a lihi zuɣusaa laati nyɛla din bɛ zuɣusaa ka bi ŋmaai fulaawa nima n zaŋ niŋ gilaas nim puuni n zaŋ tabili dikpuna maa zuɣu kuɣusi maa yaɣali fulaawa nyɛla din tam teebuli zuɣu

Sampaa yɛla dini zɛ kpɛ bi yoo la di dunoli bahi kuɣisi yaɣiya duu maani ni tɛɛbuli nima ka bini dira tamtam tɛɛbuli nim maa zuɣu sɔŋ yɛla dini yɛrigi do tiŋa ka bin wɔɣila ata zɛya ka bini yara tam di zuɣu.

Piibu Piibu shee m-bɔŋɔ salo nyɛla ban galisi pam nimaani tihi nyɛla din sa nimaani shɛba pilila zipili piɛla ka shɛba pili zipili sabila bɛ zaŋla bongo na ti zali nimaani ka niriba piira.

Amɛrica tiŋgbanni n bɔŋɔ sabila yɛla ban galisi dinni paɣiba ni dabba bi niŋdila dimositrashin polinsi yɛla bani bɛ dinni ka zaŋ kuiriti n gahidi ba ni bi di kpɛna puuni polinsi maa yiɛla liiga sabila ka pili zupiliti.

Daani mbɔŋɔ bini wola balibu balibu nyɛla dini bɛ daa maa ni kamani leemu apili guabɛ kamantoonsi so zi daa maa ni o pilila woluɣu ka so zi daa maa ni o pili la hɛlimɛnti ka ye liiga bɔɣi wɔɣila baaiketi nima nyɛla dini zɛ n zɛ bi sani.

ko kpɛɣu n kpɛ ŋɔ yili titali myɛla din ʒɛya yili maa nyɛla yili geriin ka bi paɣi paɣibu nɛɛnpiɛla nyɛla din pa mihi zuɣu niriba ayi nyɛla banyɛn baa yaɣi kom maa yino maa nyɛla ninkurugu o wuɣila o boɣari ayi ka yino maa mi ye liga tankpaɣu ka doli o nyaan ga.

palli yaɣili m-bɔŋɔ sarati nyɛla din niŋ ni maa ni lɔra nima yaɣi ya ni maa ni n-di buɣima faai sabisi loori n-nyɛ din ʒe din ni ŋɔ pata nyɛla din sa ni maa ni daadam biɛligu maa yaɣi ya palli maa yaɣili.

Duu m-bɔŋɔ kuɣ'piɛla nyɛla din ʒeya ni kuɣ'giriin laati nyɛla din be duu maa ni laati maa nyɛla laati sabinli gilasinima nyɛla din be duu maa ni duu maa nyɛla du'piɛlli ka bolifu piɛlli gba be zuɣusaa.

Tɛɛku n zɛya ŋɔ yiya yɛla sin kɔɣi Tɛɛku maa yili titali shɛli bɛni di pɛntila pɛnta piɛli ka kpahi ƶɛɛ tihi yɛla din galisi pam ni maa ni ka pala kana ti kurɔsi taba ni maani.

Sabiila m boŋɔ be nyala ban torila ayirimo shɛba pilli la zupili ʒahi ka yɛ liiga sabila be gbibla dapaɣala ka sabbu sabbu pa dapaɣla maa zuɣu yino bɛni o yɛ la liiga yalo ka zaŋ bin ʒɛɛ pobbi o zuɣu ka so yɛ liiga ʒɛɛ ka zaŋ zuɣpil sabinli pili o zuɣu

Linjimanima nyɛla ban n-taɣi loori zali salo yaɣiya loori maa puuni paɣiba ni dabba bɛ chemi ka bɛ sheeri yirina loori maa puuni linjimanima maa yela liiga sabila paɣa so ŋun sheeri na ŋɔ o yela liiga piɛlli ka nyaɣi baaji sabinli ka so ye liiga ʒee ka ʒe o nyaaŋa bɛ zaa sheerimi na ka shɛba ʒi loori maa zuɣusaa loori maa nyɛla loori piɛlli ka tihi be dini.

Paaki ni m-bɔŋɔ palli maa bɔɣimi doya yaɣili bɔɣimi doya ka di niŋ zaɣ'dozim loorinima n-ʒeya ŋɔ shɛli nyɛla yelo ka shɛli nyɛ zaɣ'ʒee ka shɛli nyɛ zaɣ'ʒee ni zaɣ'piɛlli ka shɛli nyɛ zaɣ'buluu ka dabba beni ka ye liiga piɛla ka yino ye liiga sabinli.

kampeen ka bi niŋdi ŋɔ palli zuɣu n bɔŋɔ salo nyɛla bin galisi bi barila moto nima ka shab bɛ loori nim puuni shab yɛla liiga buluu bi nyɛla bin diri fiila ka so yɛ liiga piɛlli ka baɣali paɣa ka so mii yɛ liiga piɛlli ka pili zipili sabinli ka so gbubi Anfooni

Zamaatu n-laɣim ŋɔ politisanima nyɛla ban beni bɛ galisiya paɣiba ni dabba shɛba yela liiga piɛla ka shɛba ye liiga sabila ka shɛba ye liiga dozim ban bɔri nam maa so yela liiga piɛlli ka so ye liiga buluu bilaaki ka kpa ninkpara tihi nyɛla sin galisi nimaani ni laatinima.

Zamaatu nyɛla ban laɣim kpe sooja nima nyɛla ban be dinni n ti pahi siyaasa nima sheba yela liiga piɛla ka pili zipilti ka tihi nyɛla din be dinni pooli nyɛla din be dinni sheba ye liiga sabla nima niriba nyɛla ban galisi dinni ka bɛ zaŋ kuriti guba ni bi di gari.

Daabiligu shee m boŋɔ salo nyɛla bin be dinni so yɛla liiga buluu ka pili zipil'sabinli ka so jinjiɛm sabinli ka so ye liiga piɛlli ka nyaɣi baaji sabinli ka so jinjiɛm sabinli ambrada nyɛla din ʒɛya bɛ nyɛla bini kohari daguya nimaani so ʒimi ka ye liiga ʒee ka kpa ninkpari sabinli.

Palli zuɣu mbɔŋɔ sarati nyɛla dini niŋ palli maa zuɣu loori piɛlli n zaya ŋɔ bi va la kpiimba na ti pali loori maa puuni ka zaŋ taapoli pili ba polinsi n zɛya ŋɔ sabiila nyɛla bini galisi palli maa zuɣu ka kom do palli maa zuɣu.

Salo nyɛla ban galisi kpe bɛ ʒɛla sola gbini niriba nyɛla ban galisi paɣaba ni dabba yino biɛni o yela liiga piɛlli ka pili zipil'tampiligim ka so biɛni o ye liiga boɣawaɣala ka nyɛ paɣa ka pili zipil'buluu zipil'buluu nima maa taɣaya ka neeti weki pooli nima be nimaani.

zuliya shab n bɔŋɔ ni nyɛla bin zaŋ mori n zaŋ mɛ bi duu bi nyɛla bi paɣaba ni bi bihi ni ʒiya yino maa gbubila bia ka o yɛ liiga piɛlli ka yino mii bi yɛ liiga ka zaŋ kuriti n zaŋ mali loori n zaŋ zali o tooni bi niraba ayi maa nyingokoriti yino yɛla nyingokorigu ka di nyɛ zaɣ dozim ni zaɣ ʒiɛ

Ashipti ni n boŋɔ. Barinim nyela ban galsi ashipti maa puuni. Bɛ dohishehi nyela di n beni. Bɛ gariti nyela din ʒɛn ʒɛya. Doɣatanim nyela ban be ashipti maa puuni. Bɛ yela liiga piela ka su nu suriti ka ʒɛ bɛ tiebuli gbuni ka yihi bukunima and vihiri bukunim maa puuni

Siyasa niŋbu shɛɛ m boŋɔ salo nyɛla ban galisi pam ka shɛba yɛ liiga pɛla ka gbibi flaaki nima ka gbibi tuuta nima salo nyala ban galisi ɛndisi tuuta nima ka be gbiba ka shɛba wuɣi be nuhi zuɣsaa ka yɔhira

duu n bɔŋɔ pɔlinsi nyɛla bin bɛ duu maa ni bi gbaala so ka o yɛ liiga ʒiɛ ka so jinjɛm sabinli ka pili zipili piɛlli polinsi maa niraba ayi niŋla noos mask ka yino bob bob buluu bilak ka bi yɛ liiga sabila

Ashibiti duu m-bɔŋɔ Koviti -19 dɔɣita nima nyɛla ban be duu maa ni bɛ yela neen' piɛla ka pili zupil' buluu nima ka shɛba pili zupil' piɛla bɛ kpɛhiri la so kom duu maa ni nyɛla laatinima din beni ka duu maa nyɛ din piɛla bɛ dola gariti zuɣu barinima maa nyɛla ban do gariti zuɣu.